Opu na pomahala ngoka omawanawa goku iyuvitha nawa nokuthuwa po. Ohapu kala nee pwa tungwa uundama wokuyoga nongele owu uvu uupyu oho yi owala mokandama moka to ikutha uupyu.

Shampa wa adha etango sho tali yi mo omuntu tayi koondundu ta ka kala e li hoka a kuutumba ta tula omadhiladhilo pehala ye ta dhiladhila wo kombinga yonkalamwenyo ye.

Mongaashingeyi ngele itolongo nuudhiginini oto si ondjala. Aantu ohayeya po niikunino yawo yokukuna oomboga. Oomboga dhuushimba ohadhi kunwa dhili momukweyo, dha pitithapo omahala pokati.

Moondundu ohamu adhika omamanta ngoka ha ga kala giiginfela pevi lyondundu, noha mu kala uupompolonga wa tondoka mo.

Momakuti oha mu adhika uupopolonga mboka hawu kala tawu tondoka omeya kombanda yomamanya. Ohapu kala nee omamanya ngoka omakukutu haga kala hokwa ondjila komeya.

Mongashingeyi aanafalama iimeno yawo oha yeyi kunu owala momatala, ngoka haga kala gena ominino dho meya tadhi zi omeya guuka miimeno nzoka yakunwa pevi nohayi kala yaziza nawa.

Omahala mono gena iiyamakuti mbyono hayi kala ya gamenwa ngaashi mEtosha, ohamu adhika iiyamakuti ngaashi ongolo ndjono yina omakonda omatokele nomaluudhe nonduli oshinamwenyo shimwe shoka shili oshileeleka.

Aanafalama ihaya longo we nuudhingu oku tekela iimeno yawo, niimeno yawo ohayi kunwa ashike momatala ngoka gena oothaila pombanda dhoku dhinda oonte dhetango.

Oondundu ohadhi adhika mombuga. Oondundu dhimwe oonde nadhimwe oofupi. Pevi lyoondundu ohapu adhika omamanya gi igongela oshowo uumiti uushona oshowo uumwiidhi uushona, ihamu kala omwiidhi ogundji.

Aanafaalama mboka yena iikuku yoondjuhwa ohaya kala yaninga iikuku oyindji yindji yoondjuhwa yatopolwa noondjuhwa omo ne hadhikala dhili moka dhatopolelwa mo.

Opuna omahala gamwe ngoka haga adhika mokuti. Omahala ngono ohaku kala kuna omakololo naantu oto adha yeli kohi yomakololo hoka tayi ithanekele ko. Ihaa tila noku lika kiilyani.

Oondunda dhomagumbo gopashiwambo ohadhi kumbwa nomwiidhi e tadhi dhikwa niiti. Oondunda ndhika oombwanawa, oshoka ito sile mo uupyu nenge uutalala.

Anafalama mboka yena uudhiya woku tekula oohi, kombanda yuudhiya wawo ohaya tulako oonete, opo ya kelele oohi kadhi yakulwemo momeya koodhila dhoka dhomakodhi.

Aanafalama mboka haa tekula oohi otwaa dha ihe yeli puundama wawo woohi, taa kwatamo oohi dhoka oonene opo yavule yii monenemo omweelelo nenge ya kalandithe.

Moondundu ohamu adhika uupopolonga, nomeya ohaga tondoka pevi lyoondundu mpoka nohaga hoko po oondjila, nokomukulo gwoondundu ohaku kala kwa tsima.

Oonyanga odhi li pamaludhi. Opu na oonyanga ndhoka oontiligane. Oonyanga ndhika odhi li dha simanekwa, oshoka oha dhi longithwa oku teleka omahoka, dho oha dhi longithwa wo oku panga omashikisha.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okulonga miikunino yawo okunengeneka evi. Ohaya longitha owala uushina mbono hawu tulwa omahooli. Ngoye shoye oho tema owala okambanda ko okashina otaka tameke okunengeneka evi. Ngoye shoye okukala ashike we ka landula.

Ondjima osho oshinamwenyo shoka shili molupe lomuntu oshoka ohashi kala shina omafufu sho ohashi zi miihwa ihashi zi momagumbo.

Mongashingeyi aanafalama iimeno yawo ihayi kunwa we mongalanga yomutenya ihe ohayi kunwa owala yili momatala ngoka omaleeleka ngono haga kala gena oonete noothayila kombanda dhokudhinda oonte dhetango.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka oshinene ,ondjamba oyina omukati ngoka hayi longitha okunwa omeya oyina wo omakondo omanene ngoka haga ithanwa omatende .

Uuna oohi dha koko aantu ohaya longitha uunete, oku dhi kwata mo ya ka landithe, nenge ya lye momagumbo gawo naanegumbo lyawo.

Aantu uuna ya teleka oshimbombo shawo shoka shepungu ohaye shi litha onyama nenge omboga. Ngaashi oshimbombo shono ohashi kala oshitoye ngele toshi li nomboga.

Aantu mongashingeyi oye ya po nuushina mboka wokuninga nawa evi, opo li kale lya fa lya pululwa. Okashina hono ohaka tulwa owala omahooli.

Oondundu odho dhimwe dhili dha simanekwa, koondundu ihaku mene omwiidhi nenge iihwa yasha, oshoka odha ningwa po komamanya ngoka omakukutu, nomwiidhi itagu vulu oku mena mo momamanya moka.

Egwo lyomeya oha li kala mpoka puna omamanya, gamwe ogeli pevi, nagamwe oge li pombada. Omeya oha ga tondoka nee tagazi pomamanya gopombada guuka pevi.

Aanafaalama mboka yomayapela noshowo omandjembele oto adha ihe taya likola ko iilikolomwa yawo ya tulwa pooshako, yo ye yi pakela nawa ya vule ya ka landithe yi imonene mo iisimpo.

Aanafalama mongashingeyi ohaya kunu owala iimeno yawo momashina, omo ihe hayi kala momashina moka, tayi tekelwa yo tayi mono oonte tadhi ziilile koolamba dhoka dhili metungo moka muna omashina.

Mombuga ohamu adhika oondundu. Ihamu adhika muna omwiidhi niihwa oyindji oshoka iha mono omvula yagwana. Kehe ethimbo ohamu kala ashike mwa kukuta.

Aantu mboka haye ya okutalela po oshilongo oto adha ihe ya ya komilonga hoka haku kala ku na uumbautu mboka hawu ende kombanda yomeya. Ohaya kala nee ye li muumbautu moka taya uvu ombepo ontalala yo otaya tala eshito nkene li li.

Opuna oondundu dhimwe dhomamanya dhatya omakololo toti owala oga hokwako nande okomuntu. Ihe awe eshito owala lyatate Kalunga. Moondundu otwa adha po nee omamanya ga tanduka gi ilongela pevi.

Ngaashingeyi aanafaalama iimeno oha yeyi kunu owala momatala ngoka haga kala omaleeleeka omanene. Omatala ngono ohaga kala gena oothayila pombanda, oothayila ndhono ohadhi dhindi oonte dhetango.

Aanafalama mboka haya tekula uuyuhwena. Uuyuhwena ohaye wu kuthako kooyina ngele wa tendulwa, tawu tulwa mehala enene lyaandjuka, moka hawu kala wuli tawu tekulilwa, tawu peelwamo iikulya nomeya.

Aanafalama mboka haya kunu omiiti oto adha ihe taya tekele omiiti dhawo nomiinino. Uumuti wayo ohawu kala wa kunwa muunayilona uuludhe. Nongele wa koko ohaye wu kutha mo wumwe taye kewu landitha.

Okuna aanafaalama mboka yena oofaalama dhoku tekula oombaka, oombaka oha dhi kala nee dhatulwa mehala moka hadhi pewelwa iikulya nomeya. Ohadhi kala ihe dha ningilwa mo okandombe kokumbwida opo dhi ikuthe uupyu.

Aantu uuna ya teleka oshimbombo shawo shoka shepungu oye hole oku shi lya nomboga ndjoka ontalala nenge onkunkutu nenge oku shi lya nomutete. Omboga oya talika ko yi na iitungithilutu oyindji.

Aanafaalama mboka yoohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kwatamo dhimwe ndhoka dhomoohi ngaashi omankende, opo ya vule ya kalye naakwanezimo yawo, nenge yaka landithe yi imonenemo iisimpo.

Opuna aantu mboka ye hole okulonda kombanda yoondundu. Ohaya londo nee ya zala iikutu yokwiigamena oshowo omagala gomutenya nohaya kala taya thaaneke nee uuna yeli kombanda yondundu hoka.

Opuna oohi ndhoka oonene dhi vule oohi oonkwawo dhomefuta. Ohi ndjoka ngele oya e ta ko omulungu kombanda yomeya ototi owala nande emanya li li momeya ashike ohi owala.

Komukulofuta hoka kwatsakanena efuta nevi ohakukala kwambugapala kuna omavi ngoka gomawe, ihaku adhikwa nande omiti nenge omwiidhi gwaza mevi ndoka.

Uudhila owuli pomaludhi, opena uudhila mboka wuli poludhi lwekodhi ngaashi, uukodhi mbono uushona ohawu kala ne walonda wuli kohi yiitayi tawu tala kutya uuyuhwena otawu ende peni sho taka zi hono iikuti owala taka yakula.

Aantu mboka haya tekula oohi, ohaya kala ya topola uundama wawo muukololo. Oohi ohadhi kala ne tadhi tu lilwamo iikulya opo dhi vule oku koka, dhi vale wo.

Aanafalama mboka haya kwata uuhi wawo taye wu tula momakende ngoka omayelele, ohaya kala nee ya thikama pomakende mpoka taya tala uuhi wawo sho wuli momeya tawu dhana.

Mombuga yaNamibia kombinga ndyoka efuta lyatsakanena nevi ohaku adhika evi ndyoka lyomawe naantu ohaya ka tungako omagumbo gawo hoka oshoka ihaku kala kwapupyala shinene okwatalala nawa.

Mombuga ngele to yi mo oto adha mo oondundu. Dhimwe oonde dhimwe oofupi. Oto adha mo wo iihwa yi li mpaka naampeyaka nomwiidhi omushona lela.

Kominkulu dhomilonga ohaku adhika uumbautu mboka hawu fala aantu momeya, nopethimbo lyefudho aantu ohaya yi taya kafuta uumbautu mboka taya falwa momeya taya kala taya ende kombanda yomulonga ngoka.

Opu na omahala ngono omawanawa haga kala ga tungwa moondundu. Komahala hono ohaku kala ku na omamanya omawanawa. Ohaku adhika wo uundama mboka wokuyoga wo ku ikutha uupyu naantu ohaya yi komahala hoka pomafudho.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha uushina mboka wokunengeneka evi. Okashina hono ohaka tulwa ashike omahooli ko otaka dhengwa pokambanda ko otaka tameke taka fulu taka nengeneke evi.

Aanafaalama mboka yena uundama woku tekula oohi, kombanda yuundama ohaya tula ko oonete ndhoka dhoku keelela oohi dhaa yakulwe mo, oshowo iiyagaya mbyoka kaayi ye momeya.

Omeya mongashingeyi ohaga talika ngele ogena oombahiteli. Omeya ohaga ende ne taga tulwa muutenga, taga konakonwa ngele otaga vulu nga oku nuwa kaantu.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo, ohaya tekele owala nomino dhoka ha dhi kala dhina omeya ngoka haga kala taga zi mo taga shashamine. Omeya ngono ohaga kala nee taga idhingoloka gu uka komafo giimeno.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika uundundu uushona wuli mpaka naampeyaka. Ohamu adhika wo uumwiidhi uushona, ihamu kala nande iihwa.

Aantu ohaya kwata oohi dhawo, taya kala nee taye dhi konakona taye dhi tala nawa. Ohaya kala wo nokudhi meta taya tala uunene woohi dhawo.

Opuna omahala ngoka haga kala ga tungwa galonda pombada, naantu mboka hayeya oku talelapo oshilongo ngele ya mana olweendo lwawo lwesiku ndoka oha ya yi komahala hoka, opo ye ki iyuvithe nawa.

Aanafalama mboka haya muna oohi ohaya kwata mo oohi ndhoka ye wete kutya odhi na omukithi muundama wawo woohi, opo kaadhi etele oohi oonkwawo nande uuwehame.

Ongolo osho dhimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi adhika mohala ga gamenwa ngaashi mEtosha. Ongolo oyi na omakonda omaluudhe nomatokele. Oshinamwenyo shika oshi li molupe lwondoongi.

Moondundu moka hadhi kala komukulofuta oha ku kala kwatoka, oto ti owala iikogo yi li pevi. Naantu mboka ha ye ya okutalela po oshilongo, oto adha ne ta ende ya zala omagala, taya ende moondundu moka.

Mofuka ohamu adhika omiti omiileleka ,ominene nethimbo limwe oto adha pomakota gomiti hoka kwa shangwa oondanda noonomola noopainda.

Oonzi odho dhili dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi munwa. Oonzi odhi holike lela oshoka ohaku zi onyama nosho woo iipa mbyoka hayi ningi oongaku.

Aantu mboka ha yeya oku talelapo oshilongo shetu sha Namibia. Oto adha ihe yaya komahala ngoka goondundu niitukutuku yawo. Etaya kala ya tula oohauto dhawo hoka ya kuutumba kuupundi wayo.

Momahala ngono gomainyanyudho mpono hapu adhika oolamba dha tema nawa naantu ohaya kala yeli po taya nu omalovu gawo ogendji, yo otaya li iikulya yawo nookuume kawo.

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ohaayi kuna owala momatala moka omanene nene. Ohayi kala nee tayi tekelwa komeya taga zi pombanda. Nohayi kala yina uuhoho wa gwana nawa lela.

Mongashingeyi iimeno ohayi kunwa owala momatala omanene omaleleka ngoka haga kala gena oothayila dhoka hadhi dhindi oonte dhetango.

Opuna omahala gamwe ngono omawanawa haku telekwa iikulya, naantu oyehole okuya komahala ngano, ohaku adhikwa ne iitaafula niipundi iiwanawa, mpono omuntu hamu kuutumba ngoye tamu li iikulya yoye nomuholike goye mwiitala miipala.

Aanafalama mboka ye na iikunino yoomboga, oomboga dhawo ohadhi kala dha kunwa dhi li melandulathano. Ohadhi kala dha ziza nawa, oshoka odhi na uuhoho wa gwana, dho ohadhi mono wo omeya ga gwana nawa.

Aanafalama mboka ye na oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaye dhi tekulile dhi li kiikuku. Oondjuhwa ndhika ohadhi kala ko nee odhindji kiikuku nohadhi kala ko dha tulilwa ko uupokopoko mboka wu na iikulya nomeya.

Aantu mboka yena oondama dhoku tekula oohi, ohaya kutha oonete ngele ya hala oku kwatamo oohi, taya yulu mo nee oohi ndhoka oonene opo, ya vule ya kalye nenge ya kalandithe, taya shunamo ndhoka oonshona dhi koke natango.

Aanafaalama mboka yoku tekula oohi oto adha ihe yeli poondama dhawo dhoohi. Taya umbile iikulya momeya opo oohi dhawo dhi mone iipalutha dho dhi vule oku koka noku vala uuhigona.

Opuna omahala gamwe ngoka omawanawa, pomahala mpono ohapu adhika uutala wokugondja oshowo uundama mboka wo kumbwinda, nongele owa katalelapo ehala ndika ndele owu uvite uupyu, oho ka ikutha uupyu mokandama moka.

Uuna wa ya mombuga oto adha mo omamanya ngoka haga kala gi igongela to ti nando oga gongelwa po komuntu, ihe eshito owala lyatate Kalunga.

Uuna wayi miilongo, kiitopolwa hoka kuna omilonga. Komunkulo dhomilonga oto adhako kuna aantu ya tungilako omalukalwa gawo. Ohaya yiko ne opo yiikelele kuupyu.

Oondundu odha tholomwa po komamanya ngoka ge li meshito. Oto adha ihe omiti dhimwe dha mena moondundu nomidhi ohadhi paninike pokati komamanya mpoka, shoka hashi eta ondundu yi tende.

Aanafalama mboka yena uundama woku tekulila oohi, oha ya kutha oonete uuna ya mono kutya oohi dhawo odha koka odha dha okutewa ohaye dhi netemo nee opo ya wape ya kalandithe.

Aanafalama mongashingeyi oha longitha omambakumbaku oku pulula momapya gawo. Oshoka embakumbaku ohali endelele nohali longo puunene uule wethimbo efupi lyo olya mana nale oku pulula epya alihe.

Aantu mboka ye na uundama wokutekula oohi ohaya fulu iilambo nomiilambo moka ohaya tula mo oothayila taya tula mo ihe omeya yo taya tula mo oohi nee niikulya.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi iimeno yawo ohayi kunwa owala momatemba ngoka haga kala geli momatungo. Ihayi kunwa mevi, ohayi mono uuyelele okuziilila koolamba ndhoka dhili metungo moka.

Oohi ndhoka ngele odhi li momeya ga nyata oto adha dha sa, dha talama kombanda yomeya, onkene osha pumbiwa okukale ka oohi momeya ngoka ge na uundjolowele.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu moku tekela miikunino yawo. Ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi kala tadhi shashimine kombanda yomafo giimeno yawo, opo yi vule yi koke nawa, kaa yi ganye.

Opena omahala gamwe ngoka omawanawa naantu mboka haya talelepo oshilongo oko nee haya yi hoka yaka tale yo taya futu oshimaliwa yo taya landa woo iikulya nomalovu gawo taya ihuvitha nawa yakuutumba.

Momeya moka hamukala muna oohi ohamu kala muna oohi dhomaludhi ogendji. Ohamu kala oohi dhoka dhimwe oontiligane, nadhimwe ooshunga, dhimwe oontokele dhina uutotona.

Oto adha ihe aanafaalama yoohi taya kunu uuhimboka uushona muudhiya wayo. Opo wu vule okukoka wu kale woo oohi, dhimwe dhoka oonene dhika ninge oonene.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi oto adha ihe yi ipyakidhila noku opaleka uundama wawo woohi taya kutha ko iiyagaya mbyoka hayi kala kombanda yomeya, opo omeya ga kale ga yela oohi dhaa kwatwe komikithi noombahiteli.

Moondundu ohamu kala mu na omiti omishona dha mena omalompaalompa mpaka naampeyaka. Ohamu kala mu na omwiidhi omushona, oshoka ihamu mono omvula ya gwana.

Aanafalama mboka haa tekula oohi ohaa kalanda uundama woohi koositola, taa tulamo nee omeya omo nee haa tekulile oohi dhawo muundama moka taye dhi pelemo iikulya opo dhivule okukoka.

Opuna omahala ngoka hagakala gatungwa nawa, hapukala puna iipundi iiwanawa, nomahala ngoka ohagakala gatungwa uunene geli mombuga nenge moondundu, naataleli po mboka hayeya okutalela po oshilongo taya zi kiilongo yilwe oyehole okuya komahala ngoka yeki ikalekeleko.

Aanafalama mboka ye na iikuku yoondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi tekulwa dha tulwa mehala ndyoka lyoshikuku oshinene. Moka etala hali kala lya dhengelwa. Kiikuku ohaku kala kwa tulwa nee iikulya yi li muupokopoko osho wo omeya goondjuhwa.

Opuna omahala ngoka gatungwa geli kombanda yomilonga, naantu ohaya yiko nee komahala hoka pomafudho opo yeku uvithe oomwenyo dhawo nawa, yo taya fudhapo. Oto adha ihe yakuuntumba kiipundi yili kombanda yomeya, taya dhengwa kombepo ndyoka yatalala nawa.

Opena omaloli ngoka galongwa gokutumba omambakumbaku ngoka haga longo koomina, oshoka omambakumbaku ngoka ihaga vulu oku enda kopate ndjoka onduudhe hono haku ende oohauto.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okuheya ongwena noku yi gongela. Ohaya longitha owala uushina mboka nkene wa longwa wokuheya nokugongela ongwena mongonga yi kukute yi ka landithwe.

Opuna aanafaalama mboka yena uundama uunene woku tekulila oohi. Oohi dhoka ohadhi pewa mo iikulya opo dhi vule oku vala uuhi uushona. Dhimwe dhoka oonene ohadhi kwatwa mo.

Oondjuhwa ohadhi tekulilwa muukololo mboka hawu kala wa tulwa mo dhi li melandulathano nokomeho ohaku kala kwa tulwa etemba ndyoka hali kala lya tulwa iikulya nomeya.

Opu na aanaafalama mboka haya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ndhika ohadhi piithwa ko nee dhi ye melundu dhi ka konge uupethipethi wadho. Oondjuhwa ndhika ohadhi kala nee dhi li pamaludhi ga yooloka, pu na ndhoka oontiligane naandhoka oonkanga.

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ihayi kunwa we mongalangala yomutenya ihe ohayi kunwa owala momatungo ngoka haga kala gena oothaila pombanda dhoku keelela oonte dhetango.

Oonkwandambi odhili dha simana lela. Oonkwandambi ohadhi tupe omahini. Ko koonkwandambi ohaku zi wo oshipa shoka hashi ningi oombanza. Dho ohadhi dhipagwa wo piituthi yomanyanyu nomaluhodhi.

Omambakumbaku mongashingeyi ogo haga longithwa moofalama okupulula ,omambakumbaku ohaga kala gena omatemo ngoka ga yooloka okupulula momavi.

Oondundu odho eshito limwe. Oondundu odha ningwa po komamanya. Moondundu ohamu kala mu na iihwa mbyoka iifupi nomwiidhi omushona nomvula ngele ya loko omeya ohaga tondoka pokati koondundu.

mongashingeyi iimeno oha yi kunwa owala momatala omanenene, omo hayi kala ta yi tekelwa yo otayi mono oonte dhetango dha dhindwa.

Omeya mongashingeyi ohaga dhindwa opo gatalikwe ngele ogena oombakiteli, ohaga endithwa ne muundama taga konaakonwa kutya otaga vulu ngaa okunuwa kaantu yomwenyo.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku okupulula mofaalama dhawo, oshoka omambakumbaku oha geendelele noha ga pulula oshinima oshinene muule wethimbo efupi.

Aanafaalam angashingeyi ohaya kunu iimeno yawo momatala ngoka haga kala omalealeeka. Ohaya kunu mo nee oomboga dhawo dhuushimba ndhono hadhi kala dhi li momukweyo, melandulathano nopokati ohapu kala pwa pita omahala.

Mombuga ohamu adhikwa oondjila dhoka dhatotwa po dhoka hadhi kala dha enda pokati koondundu. Oondjila dhika ohadhi ningwa po kaataleli po mboka yeya moshilongo.

Aanafalama mongaashingeyi ohaya longitha owala uushina mboka hawu longo komahooli okunengeneka evi, ngoye shoye okukala owala weka kwata weka landula toka tanagula kuuke mpoka wa hala ka nengeneke evi.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu. Moondundu ohamu adhika muna iihwa iishona yamena mpaka naampeyaka omalompalompa.

Opuna oofaabulika dhomatama. Omatama ohaga kala ga pakelwa momambamba taga ende komashina. Naantu mboka haya longo moofaabulika dhomatama ohaa kala ya zala uunima komayulu osho wo uugala komitse nomanyala.

Mongashingeyi aanafalama iimeno yawo oha yeyi kunu ike momashina, moka omo hayi kala yili, tayi tekelwa, yo tayi pew oonzo dhoku koka, osho wo uuyelele tawu zi koolamba.

Otu na aanafalama mboka ye na iikunino yoomboga dhuushimba. Oomboga ndhoka ohadhi kunwa dhi li melandulathano momukweyo nopokati kadho ohadhi kala dha pitithilathana po omahala, opo dhu uve ombepo dhi koke nawa.

Mombuga ohamu adhika oondjila ndhoka hadhi kala dha totwa kaantu mboka haye ya okutalela po oshilongo. Ohaye ende nee moondjila moka ya tya omathano taya thaneke, opo ye ku ulike kiilongo yawo.

Oongolo ngele owa adha tadhi nu omeya ohadhi kala dhili momikweyo. Ongolo oshinamwenyo shoka shi na omakonda omatokele nomaluudhe shili molupe lwondoongi, shoka hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa giiyamakuti.

Iimeno mongashingeyi ohayi kunwa owala momatala ngoka omaleleka, ngoka haga kala gena oothayila pombanda dhoka dhina oonte dhetango kaadhi yonagule omafo giimeno.

Opu na omahala mpono aantu haya yi ye ki iyuvithe nawa. Ohaya yi nee taya ka dhika po uutenda wawo. Ohaya lala nee muutenda wawo mono taya uvu ombepo ombwaanawa.

Opu na omahala ngoka haga kala ga tungwa geli mombuga, haga kala ga tungwa moondundu naantu mbono haye ya okutalela po oshilongo oye hole okuya komahala hoka oko ya ka lale taya tala uushitwe.

Oonyanga odhili pomaludhi, opuna oonyanga dhoka oontokele osho wo dhoka oontiligane. Oontiligane odhili dhasimanekwa lela oshoka ohadhi longithwa okupanga omashikisha nosho tu.

Aanafalama mboka haya kunu uumeno wawo ohawu kunwa wu li momukweyo nopokati ohapu kala pwa pita omahala, opo wu vule oku uva ombepo wu koke nawa nongele wa koko ohawu ka landithwa po taya imonene mo iisimpo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo nuudhigu mokutekela iimeno yawo ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi kala dhatondokala pomakota giimeno dhatya uumbuthulu mboka hawu kala tawu ndonda omeya guuka pomakota giimeno.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha owala ominino okutekela iikunino yawo, ihaya tekele we nomayemele. OMinino ohadhi kala nee dha tondoka pomakota giimeno mbyoka.

Mondunda mono haku tiwa oseti oha mu kala mu na iipundi mbyoka yomatyofa. Moondunda mono omo ha mu kundilwa aayenda mo omo aakwanezimo haya hungile taya popi omahokololo yo taya tala oradio yomuzizimbe.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala omino ndhoka hadhi kala dha tsuwa uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya gu uka pomakota giimeno.

Aanafaalama mboka yiimeno oto adha ya ipyakidhila taya tala omafo giimeno, nankene iimeno yawo tayi koko. Ohaya kala nee taya shanga momambo, yo taya tala ngele iimeno yawo kayina uupuka.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu mokutekela iikunino yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala tadhi zi omeya ngoka haga kala taga shashamine kiimeno yawo yo tayi koko nee nawa.

Opu na omahala ngoka haga kala ga tungwa mombuga momamanya. Omahala ngono ohaga kala ga tungwa nee pwa ningwa oondunda dhokulala aantu mboka haye ya okutalela po oshilongo shetu taya zi kiilongo yokondje.

Aafaalama mboka ye na uundama woohi, oohi dhawo oha dhi kala dha ningilwa uundama moka hadhi kalamo tadhi pelwa mo iikulya opo dhi vule okukoka dho dhika landithwe nenge yalye.

Mombuga yaNamibia ohamu kala mwatoka ohamu adhika oondundu osho woo omiti dhimwe ngaashi omiti dhoka dhomikanka ihamu kala. omwiidhi ogundji oshoka ihamu mono omvula yagwana.

Opuna omahala gamwe ngoka omawanawa haga kala ga tungwa geli mombuga. Aatalelipo ngele tayeya oku talelapo konima shampa ya mana olweendo lwawo lwesiku ohaa kalala komahala hoka.

Aafaalama mboka ha ya tekula oohi, oto adha ihe ye li muumbautu mboka ha wu kala tawu ende watalama kombada yomeya. Oha ya kala nee taya umbile iikulya momeya goohi dhilye.

Aantu oha ya telekelwa oshimbombo shomahangu oshowo ekaka uuna yuuka mela lyondjila oshoka iinima mbino oya talikako yi na elago noha yi kandulile omipya kokule.

Aatalelipo mboka ha yeya moshilongo shetu ohaya pewa oohauto dhoka haya futu. Ohaya ka enda ne noohauto dhoka moondundu, taya tala nkene eshito lili. Ohaya ende yatya omathano taya thaneke oondundu.

Mongashingeyi iimeno ohayi kunwa momatala omaleleka. Ohaga kala gena iitenda hoka kwatulwa oothayila ndhoka hadhi keelele oonte dhetango.

Aanafaalama mboka yena iikuku yoondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi kala dhatulwa muukololo. Ohadhi kala dhatulilwa etemba lyiikulya lili komeho yadho moka muna iikulya oshowo omeya.

Omambakumbaku mongashingeyi ogeli ga simanekwa moofalama. Ohaga pulula moofalama oshoka ohaga longitha omatemo ngoka haga endelele oku pulula oshinima oshinene muule wethimbo efupi lela.

Opu na omahala ngoka omawanwa haga kala ga tungwa ge li poondundu. Pomahala mpono ohapu adhika oositola ndhono hadhi landitha iikulya nosho wo oondunda dhokulala dhaantu mboka taye ya okutalela po oshilongo shetu.

Aanafalama mongashingeyi iinima yawo ohayi kunwa owala yili momashina moka hayi kala tayi tekelwa mo iitungithi yawo oshowo omeya.

Ondjamba osho shimwe sho miinamwenyo mbyoka iinene miinamwenyo iikwawo. Ondjamba oyina omukatsi ngoka hayi longitha okunwa omeya, nomakutsi ga pakalala noshipa oshikukutu, oyina omakondo ngoka hakutiwa omatende.

Mongashingeyi aanafalama ohaya kunu iimeno yawo, ya tulwa kiitenda mbyoka ya fikilwa mombanda, opo ne hayi kala ya mena hoka, yatya omafo ga endjelela niiyimati yawo yeendjelela.

Thimbo limwe omuntu ohathika owala tayi moondundu taka kuutumba kombanda yoondundu eli oye awike tatula omadhiladhilo ge pehala ye tadhiladhila onkalamwenyo ye.

Mombuga ohamu kala unene mwayela muna omwiidhi omushona. Ohamu adhikwa owala unene oondundu nenge omamanya, ihamu kala omiti odhindji, oshoka iha mu mono omvula oyindji.

Aanafaalama mbono yena uundama woku tekula oohi, ngele ya mono kutya oya hala oku lyamo oohi esiku ndyoka, ohaya kutha oonete etaya yulu mo nee oohi ndhoka oonene, taya shunamo mboka uushona.

Aanafaalama ohaya kwata oohi ndhoka oonene muundama wawo, opo ya vule ye ke dhi landithe po nenge ya ka lye naakwanezimo lya wo.

Opu na aantu mboka haya ningi iikulya yoohi mbyoka hayi ningilwa momeya. Ohayi kala iizize. Ohayi kala tayi yuulwa kombanda yomeya. Iikulya mbyoka oyi na iitungithilutu ya gwana nohayi kwatha ondilo.

Uudhila owuli pamaludhi ga yooloka. Opuna uudhila mboka hawu ithanwa ta kuti wa omakodhi. Uudhila mboka oto adha ethimbo limwe wa londa kongodhi, tawu talampoka pena uupetulitha wawo.

Mombuga yaNamibia ihamu adhika omwiidhi niihwa oyindji oshoka ihamu lokwa lela. Evi ndyoka lili mombuga olya nika omamanya.

Evi ndyoka ha li adhika komunkulofuta ohali gongelwa kombepo, tali ningi oondundu naantu pethimbo lyomafudho ohaya yi koondundu hoka ta ya kala taya hingi iitukutuku yawo hoka noshili sha nika oshiponga.

Aafalama mongashingeyi oha ya longitha owala ominino oku tekela iikunino yawo. Ominino ndhoka oha dhi kala dha tondoka pomakota giimeno, oha dhi kala nee dhina uumbuthulu, mboka ha wu kala tawu ziya omeya guuka piimeno.

Aantu ohaya tula iikulya yoohi muunailona, etaya tula uunayilona mboka kombanda yomeya hoka hawu kala wa talama. Ohawu tsuwa nee uumbululu mboka hawu kala tawu ziya iikulya yoohi.

Aanafalama mboka ye na uundama wokutekula oohi, uundama wawo ohawu kala wa tulwa oonete kombanda, opo ya keelele oohi dhawo kaadhi yakulwe mo koondhila momeya.

Mombuga yaNamibia ngele wayimo oto adhamo oondundu dhoka dhaningwa po komamanya nokoondundu hoka ihaku mene nande iihwa nenge omwiidhi oshoka omamanya ohaga kala omakukutu shinene.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka oshile. Onduli oyina othingo onde noongolo oonde. Onduli ohayi li omafo pombanda yomuti nangele tayi nu omeya ohayi kala ya petama.

Mongashingeyi aantu ohaya longitha owala omambakumbaku okupulula moofaalama dhawo. Omambakumbaku oge na omatemo ga yooloka. Opu na ngoka gokupulula momamanya po opu na ngoka gokupulula mevi ndyoka epu.

Aanafaalama mboka yena uundama wokutekula oohi, tango ohaya fulu iilambo nomiilambo muka oohaya tulamo oothayila, taya tulamo omeya yo taya tula oohi dhawo, oohi ohayedhi tulile mo iikulya opo dhivule okukoka.

Oondundu odho dhimwe hadhi adhika mombuga. Koondundu ihaku kala ku na omwiidhi, oshoka okuukukutu, ohaku kala owala ku na uuhwa uushona wu li mpaka naampeyaka.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo iikwawo. Ondjamba oyi na omunkati ngoka hayi longitha okunwa omeya. Ondjamba oyi na oshipa oshikukutu. Oyi na wo omakondo omanene ngoka haga ithanwa taku tiwa omatende.

Komunkulo futa ohaku adhika oombautu dhoka hadhi kala dha pandekelwa pooha dhomulonga, nongele omuntu owuna iilamiwa mefudho, ohoyi hoka eto futu ombautu yiku fale momeya ngoye to tala nkene eshito lili, wuli kombanda yomeya.

Opena aantu mboka yiilongela okudhinda omeya ngele opena oombashu reeli. Omeya ohaga tondoka nee mominino nomoondoloma taga talika ngele ogayela nawa kagena oombakiteli dhasha.

Oongombe odho dhi li dha simanekwa muAfrica. Oongombe ohadhi dhipagwa piituthi yoohango osho wo yomaluhodhi. Kongombe ohaku zi ombanza. Yo ohayi tu pe wo omahini.

Aanafaalama mboka ye na uundama woku tekula oohi, ohaya kala ya dhengela iiti kombanda hoka haya endele uuna taya ka pa oohi dhawo iikulya.

Aanafalama mboka yena uundama wokutekula oohi ohaya tula oonete kombanda wawo dhoka hadhi keelele oohi opo kadhi yakulwemo kooshila dhoka dhomakodhi.

Kominkulo dhomiilonga oha ku adhikwa oombawutu dhoka hadhi kala dhiliko dha pandekelwa ko. Nomuntu ngoka wuna iimaliwa oto vulu oku futa ombawutu ndjoka yiku endithe kombanda yomulonga hoka. Oko nee wuli to tala uushitwe.

Aantu mboka yena uundama wawo wokutekula oohi, ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, noya hala omweelelo nande oya hala oshimaliwa, ohaya kutha uunete. Taya kwatamo oohi dhoka oonene.

Mombuga yaNamibia ohamu adhikwa oondundu dhoka dhaningwa po komamanya, pevi lyoondundu mpono ohapu adhikwa puna iitandu yomamanya yiigongela, ihapu kala nande omwiidhi nenge iihwa moondundu oyindji.

Komunkulofuta ngaashi kOshiwakopo, ohaku kala kwa tungwa omahala ngoka omawanawa, kwa tungwa oondunda ndhoka dhokulala oshowo oondunda ndhoka hadhi landitha iikulya nomalovu.

Moondunda moka hamukundilwa aayenda ohamu adhikwa iipundi mbyoka iiwanawa hayi ithanwa takutiwa iipundi yomatyofa. Iipundi mbika ngele owakiitumba mo oho kala wuuvite nawa, uunambano.

Momahala moka hamu kala mwe edhiliwa iiyamakuti ngaashi mEtosha ohamu adhika uundombe mboka womeya. Kuundombe hono iiyamakuti mbyoka oko hayi yi yi ka nwe omeya. Ohayi tsakanene nee hoka.

Iimeno mongashingeyi ohayi kunwa owala yili melandulathano, yili moolaka momatungo. Ihayi kunwa we mongalangala yomutenya, yo ihayi kunwa we mevi nande, ohayi kunwa ashike momashina gopashinanena.

Opuna omahala ngoka haga adhikwa komihulo dhomilonga. Ohaku adhika ne kuna ombautu dhoka hadhi kala dha pandekelwa komihulo dhomiilonga. Aantu pomafudho oha yayi ne, taya futu oombautu dhoka, ta yayi momeya taya ende kombanda yomulonga, taya tala eshito.